Trano tsy misy rihana lehibe iray, miloko fotsy ary misy tafo fanitso efa somary arafesina. Ahitana varavarankely maromaro miloko mena. Eo ivelany kosa dia ahitana tokotany malalaka misy zaridaina maitso. Ety alavidavitry ny trano dia misy sinibe an-drano efa antitrantitra ihany koa.

Vehivavy iray ao amin'ny toerana fanaovana volo. Somary mijery misopirana miankavia izy, ny volony toy ireny nalamaina ireny ary nosorana menaka izay fikarakaràna volo manokana. Hita eo amin'ny endriny fa faly tokoa izy mahita izany volony izany.

Vary fotsy natao tao anaty boaty vita amin'ny plastika somary tanteraky ny hazavana ary miendrika efajoro. Firenena maro no manao ny vary hoe foto-tsakafo ary anisan'izany i Madagasikara. Misy amin'izy itony maniry eny an-tanety izany hoe amin'ny tany maina, misy kosa ny maniry eny amin'ny tanimbary izany hoe dibo-drano ny tany aniriany.

Kisarisary famantarana vondrona mpilalao eseka iray. Natao ho an'ny faha dimy amby efapolo taona nitsanganany. Miendrika boribory izy ary ahitana sarina salohim-bary, satro-boninahitra ary kintana eo aminy. Miloko mavo, fotsy ary mainty no nanaovana azy.

Biby kely manidina iray mitovy amin'ny tantely na fangaraka. Ny vatany dia miloko mainty fa misy tsipika mavo, ny tongony dia mavo ranoray, ny tandrony dia mavo sy mainty, ny elany dia miloko volontany fa manify ary tanterakan' ny hazavana. Izy dia mipetraka eo ambon'ny voninkazo.

Toeram-pivarotana akanjo iray, misy varavarana lehibe misokatra vita amin'ny fitaratra. Misy lasi-bika roa lahy sy vavy ampanaoviny akanjo eo anoloany mba ho hitan'ny mpandalo ny karazana akanjo ao aminy. Misoratra eo amboni'ilay varavarana ny anaran'ilay trano fivarotana.

Fiarakodia roa milahatra avia sy avanana, samy miloko fotsy. Ny eo amin'ilany ankavia dia somary avo kokoa, fitaterambahoaka izy io ary mahazaka olona maro, ny eo amin'ny ankavanana kosa dia fiara tsy matahodalana, anisan'ireo izay tena matanjaka ary afaka mitondra entana maro.

Karazana vokatra azo avy amin'ny ronono maro toy : ny dibera, sy ny frômazy. Nalamina teo ambony talantalana. Ireo dibera dia eo amin'ny ilany ankavanana, samy mifono ary maka endrika efajoro lavalava mitovy ; ireo frômazy kosa dia eo amin'ny ilany ankavia, mafy, miloko mavo sy misy foniny.

Vorona iray miloko fotsy. Misy sangany lava miloko mavo izay somary makany aoriana. Boloky no fiantsoana azy. Voankazo no fihinany. Malaza ho mahay miteny toin'ny olona izy rehefa hampianarina. Maro amin'izy itony no mifindra monina arakaraka ny toe-trandro.

Fiara fitateram-bahoaka lehibe iray miloko fotsy mijanona eo amin'ny toeram-piantsonana akaiky tsena. Ahitana lamba maro sy akanjo miantona amin'ny sisin-dalana. Misy ramatoa iray ihany koa mijanona eo anoloanan'ilay fiara, mitondra harona miloko manga izy.

Vehivavy manao akanjo rebareba mavo lava ka hatreny amin'ny kitrokely, ahitana kisarisarim-boninkazo miloko fotsy. Ny tanan'ilay akanjo dia lava ihany koa. Manao kapa ilay vehivavy. Ny volony kosa dia lava ka hatreo amin'ny nonony.

Efitra malalaka natao fisakafoana sy ahitana zava-pisotro mety misy alikaola, azavain'ny takamoa maromaro eny ambony ary ny seza dia miendrika tsinam-bolana izay manodidina seza miendrika efa-joro, ny tafo kosa dia ahitana sahafa vita amin'ny zozoro izay natambatambatra ka eny anelanelany eny misy ravinkazo maitso mivoaka.

Trano fianarana lehibe miisa telo eny amin'ny anjery manontolo ; ny rindrina dia samy misy ampahany vita amin'ny biriky avokoa ary somary maka loko volon-tany. Misy hazo maniry sy zaridaina eo akaikiny misy toerana azo hametrahana fiara ho an'ireo izay manana. Ahitana andrin-jiro eny amin'ny sisiny lalàna.

Ramatoa iray manao akanjo lava rebareba manga tanora? izay miaraka amin'ny ankizivavy miisa telo? samy manao zipo avy izy ireo ary samy manao satroka tsihy, ny roa amin'izy ireo dia misy sarina hazofijaliana eo amin'ny akanjony, ny iray kosa dia misy soratra hoe Jesosy.

Fanafody izay novokarina tamin'ny fomba netim-paharazana vita amin'ny zava-maniry zato isan-jato, natao tao anaty tavoahangy kely plastika miloko mainty misy sarony fotsy. Eo ivelan'ilay tavoahangy dia misy taratasy fotsy maraikitra ahitana ny anaran'ilay fanafody sy ny mombamomba azy.

Toeram-pivarotana iray ahitana voankazo maro isan-karazana toy ny frezy, papay, mananasy ary voamadilo. Samy mitsitokotoko anaty sobika fisaka avy izy ireo ary misy voamadilo sasany mifono ao anaty harona plastika tanterakin' ny azavana.

Toeram-pivarotana lehibe iray ahitana karazana sôkôla maro. Samihafa ny lokon'ny fonony ary samihafa koa ny tsiron'ny sôkôla ao anatiny. Misy ohatra ny miloko mena izay be kakaô kokoa noho ny volomparasy sy ny volomboasary, misy koa ireo miloko manga sy maitso.

Vokatra vita Malagasy iray karazana "Oly" na menaka fanosotra amin'ny volo. Ao anaty boaty vita amin'ny vera ary tanteraka ny hazavana eo ivelan' ilay boaty dia misy taratasy mipetraka ary manambara ny momba momba ilay vokatra ao anatiny.

Lehilahy iray manao akanjo ambony ambany miloko volomparasy tanora, ary feno teboteboka volomparasy antitra. Ny ambon'ilay akanjo, dia toy ny lobaka misy vozony ary lava tanana ; ny patalohany kosa dia lava k'atreo ambany lohalika. Ary manao kiraro miloko mainty, vita amin'ny hoditra matevina izy.

Biby iray lehibe havanana amin'ny filomanosana mipetraka amin'ny toerana somary mangatsiaka eto amin'ny bolabolantany. Karazana biby mampinono sy miteraka ary ny sakafony dia trondro. Hita eto fa rakotra ranomandry ny volombavany ary mbola ao anaty rano izy.

Trano maromaro amin'ny habeny samihafa. Ny rindrina dia miloko mazava avokoa toy ny fotsy na ny mavo. Ny tafo kosa dia saika miloko mena avokoa ary vita amin'ny fanitso. Zara raha misy tokotaniny ny ankamaroany ny trano.

Efitrano fianarana iray ao anaty sekoly ahitana ankizilahy kely sy ankizivavy kely maromaro. Misy amin'izy ireo no tsy manao aron'akanjo, vita amin'ny hazo ny dabilio, malalaka ilay efitra ary ahitana varavarankely misokatra.

Fiara roa samy hafa : ny iray somary vaovao ary miloko volondavenona natokana kokoa hitondra olona fa tsy entana, ny iray kosa dia miloko mavo ary efa tranainy natokana ho fitaterana entana kokoa nohon'ny fitondrana olona ary efa misy hazo maromaro eo ambonin'izany.

Tovolahy vitsivitsy mipetraka ambonin'ny gorodona miloko volontany, ary manao fitafy toy ny mpanao baolina izy ireo. Ao aorianany koa, dia ahitana rindrina iray miloko manga, izay ahitana sarina mpanao baolina iray manao akanjo fotsy. Ilay tovolahy mipetraka eo anoloana, dia manao akanjo mena, ary kilaoty tapaka miloko manga sy mavo.

Tora-pasika midadasika somary miloko mavo, ahitana lakana telo eo amboniny ary alana voanio aorianany ary maitso dia maitso. Ny lanitra kosa dia miloko manga tsy misy rahona na dia kely aza.

Maro karazana ny boky fampianarana ary samy manana ny fahalalana hoentiny izy ireny. Ity boki iray ity no antsiona hoe raki-bolana, izay entina hanazavana ny fiteny Frantsay amin'ny alalan'ny fiteny Malagazy ranoray. Ny foniny dia somary miloko volontany ary lehibe dia lehibe.

Vehivavy iray, manao solomaso, manao akanjo miloko manga misy sarisarim-boninkazo. Somary miondrika izy. Ny volony dia lava katreo ambany soriny ary nolokony volon-tany izany. Tsotra ny volony kanefa somary naolankolany izay toy ny onjan-dranomasina.

Ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy tia mikarakara ny tarehiny amin'ny alalan'ny fanosorana menaka toy ity hita eto ity, miloko fotsy izy eto ary ao anaty "boîte" fotsy vita amin'ny "plastique", ny sarony kosa dia miloko volom-boasary feno soratra manazava izay hita ao anatiny sy ny fomba fampiasana azy.

Lehilahy iray mijoro mahitsy manao akanjo ambony ambany miloko mainty sy kiraro fotsy. Ilay ambonin'akanjo dia misy satroka miraikitra aminy, ny tanany havia kosa dia misy famantaranora miloko volamena. Ny valahany dia fehezin'ilay"sac" kely iray miloko manga.

Vehivavy iray mpanao fanatanjahantena, manao akanjo ambony miloko manga ary misy anatin'ny lavatanana miloko mainty sy kiloty tapaka atreo am-potope miloko mainty. Lava sady mirandrana ny volony, misy baolina tazomina anelanelan'ny tanany sy ny falahiny.

Lehilahy sy vehivavy iray manatanteraka fanambadiana ao anaty fiangonana, misarona voaly ilay vehivavy, ilay lehilahy kosa dia manao palitao miloko volomboasary ary mamaky baiboly izy, aorianan'izy ireo dia ahitana ny sarin'i Jesoa izay nohomboana tamin'ny hazofijaliana.

Toerana ambanivohitra iray midadasika, voahodidina vohitra. Ahitana hazo maniry vitsivitsy sy tany rakotra bozaka ary tanimbary ery avy lavidavitra. Tsy ahitana afa-tsy trano vitsivitsy izay vita amin'ny biriky tany sy tafo bozaka.

Boky iray ahitana kisarisarina tavoahangy maro miloko manga maitso volomboasary ary natao naka endrik'olona. Natao nitazona valopy miloko fotsy izy ireo ary ao aorianany dia ahitana solaitra be miloko mainty misy soratra hoe : "Ny hafatr'ireo tavoahangy plastika."

Olona iray manao kafe amin'ny fomba nentim-paharazana. Hita etsy anilany etsy misy rano mangotraka ao anaty vilany, mitaingina eo ambony afo kitay. Io rano mangotraka io no ararany ao anatin'ilay kitapon-kafe, ary tatazany amin'ny kopy ilay ranon-kafe izay vitany.

Boky iray lehibe miloko volontany ny foniny ahitana lohateny misoratra fotsy sy kisarisarina boky maromaro izay ambonin'ny talantalana. Raha araka ny lohateny dia tantara maromaro mahagaga no hita ao anatin'ilay boky ary momba an'Andriamanitra izany.

Sary famantarana orinasa iray izay ahitana loko telo toy: ny manga sy ny mena somary manjavozavo, ary soratra fotsy iray eo amboniny. Somary hafa kely ity soratra ity satria ny litera voalohany dia bolina iray ao anaty efajoro fotsy.

Omby lahy miisa roa izay mitarika sarety iray miloko maitso sady mitondra entana toy ny vatan-kazo sy gony feno zavatra. Mandeha amin'ny lalantany miloko mena ary ny manodidina dia toa ngazana sady tendrom-bohitra fotsiny; ny lanitra dia manga dia manga; tsy ahitana rahona na dia kely aza.

Toeram-pisakafoana iray ivelan'ny trano tsy misy rindrina fa misy tafo bozaka izay manome alokaloka. Ahitana latabatra maromaro vita amin'ny hazo sy miendrika efajoro ary norakofana lamba miloko maitso ; voadidina seza efatra ireo latabatra ireo.

Kisarisary famantarana orinasa na toeram-pivarotana iray, miloko mavokely antitra ny fanambaniny eo afovoany dia ahitana soratra miloko fotsy toy ny hoe sora-tanana, ahitana ny litera ''M'' , ''S'' ary ''V'' .

Toerana famakiana boky iray malalaka ahitana talantalana misy boky maro be mitandahatra amin'ny karazany samihafa na ny loko na ny habeany. Eo alohan'izany dia misy latabatra iray vita amin'ny hazo sy vỳ, ary eo amboniny dia misy boky vitsivitsy mipetraka. Eo akaikiny koa dia misy seza miisa roa.

Ankoatran'ny haino aman-jery dia ny gazety koa no anisan'ny fitaovana fampitana vavao amin'ny olona tsirairay avy. Eto dia sombin-dahatsoratra milaza mombamomban'ny fitoeran'ny kolontsaina Malagasy no misongadina ; ary ahitana sary eo ampovoany, ahitana tanora maromaro. Raha araka ny lahasoratra dia liana amin'ny fianarana izy ireo.

Toerana iray amoron-dranomasina tsy dia ahitana tora-pasika fa vato sy tany no hita manodidina. Manonja ilay ranomasina ary ahitana lakana kely ary avy lavitra. Somary manjombona ny andro ary rakotra rahona ny lanitra.

Sakafo ahitana vary sy hena noendasina eo ambony lovia fotsy, somary fisaka sy miendrika efajoro, misy sotro rovitra koa vita amin'ny vy mangirana eo ambonin'izany, ary ery amin'ny sisiny dia ahitana lasary voatabia ao anaty lovia jobo kely miloko mainty.

Firavaka fanaingona sofina antsoina hoe kavina. Misy karazany telo izy eto : ny avy atỳ amin'ny sisiny havia dia miendrika kivango matevina ary misy rirany, ny eo afovoany dia misy vato miloko manga tanteraky ny hazavana ary misy haingo toy ny voninkazo, ny farany kosa dia misy haingo miendrika kintana.

Karazana tongolo antsoina hoe tongolo gasy na tongolo lay. Ny foniny ivelany dia somary miloko mavokely. Rehefa voasana io dia hita eo ny hasiny, izay miloko somary volomboasary kosa ; rehefa voasana kosa ilay hasiny dia hita ao ny nofony, izay miloko fotsy somary maka loko mavo.

Boky iray natokana ho an'ny ankizy ahitana tantara maro sy kisarisary maro loko izay natao fanehoana izany. Eto ohatra dia misy ankizy kely iray izay mijoro eo ambony ranomandry ary miresaka amin'ny biby toy ny trondro ary vorona izy.

voanio iray nozaraina roa ary napetraka teo ambony lovia miendrika boribory vita amin'ny hazo sy mitovitovy loko amin'ilay voanio izany hoe somary maka volon-tsokola ny nofin'ilay voanio dia fotsy sady somary matevina fa tsy ahitana rano intsony nefa izany

Tranombarotra lehibe iray ahitana karazana entana toy ny rano fisotro ao anaty tavoahangy vita amin'ny vera, trondro ao anaty boaty vita amin'ny vy, ary karazana saosy fatao amin'ny laoka. Misongadina ety anoloana kosa ireo ronono izay misy fangarony voankazo sy sokolà ao anaty boaty miendrika efa-joro.

Voninkazo iray ao anaty maizina, manana tahony somary lavalava. Ny raviny kosa dia somary miangona eny ambony. Maitso ny lokony ary manana endrika boribory lavalava toy ny atody ny raviny efa antitra. Somary matavitavy ihany koa. Ny raviny tanora kosa dia somary matsikotsiko.

Tranom-barotra lehibe iray ahitana karazana rano fisotro misy gazy ao anaty tavoahangy plastika, mitandahatra ambony talantalana izany ary ahitana loko maro ihany koa toy ny mainty, volomboasary ary ny mavo, ny vidiny koa dia efa hita misoratra eny ambany eny.

Tanimboly kely izay somary maina fa tsy ahitana rano, misy karazana anana maniry na mety ho salady, voadidina zava-maniry toy ny hazo eo ambanin'ny masoandro be, ny lanitra dia manga dia manga kanefa misy azo midoroboka iray izay manome halokaloka azy ireo.

Toeram-pivarotana iray misy entana maro mipetraka ambany sy mihantona. Eto dia karazana borosy no hita. Misy ohatra ireo borosy vita amin'ny plastika miloko mavo afaka ikosehana lamba. Misy ihany koa ireo borosy miloko fotsy izay fanalana vovoka amin'ny haingon-trano.

Toeram-pisakafoana iray somary malalaka, ahitana latabatra boribory miloko fotsy izay voahodidina seza vita amin'ny vy ary mifono hoditra. Ny rindrina kosa dia voahaingo amin'ny kisarisary misy karazan-tsakafo toy ny : ranom-boankazo, kafe ary ny ovy nendasina.

Alika iray misy fehi-tenda, ny lokony misongadina dia ny mainty sy volondavenona, ny masony dia mijery somary misopirana, ny orony dia somary ngeza, ny sofiny kosa dia miforitra somary midina ambany toan'ireny alika matahotra ireny na malahelo.

Lehilahy sy vehivavy ary ankizy maromaro mijoro sy mipetrapetraka, saika manao akanjo maitso sy mena avokoa ; manodidina fiara fitaterana lehibe iray izay miloko fotsy. Ahitana vatan-dehilahy roa eo ambonin'ilay fiara izay mibata ny entan'ireo mpandeha.

Boky fampianarana maromaro amin'ny fiteny Malagasy, ahitana fampianarana manjaitra, fianarana mikabary, fiompina ary fandrahoana sakafo. Ireo dia mitandahatra ao anaty talantalana misy varavaram-pitaratra miaro azy ; ny boky fampianarana kabary no tena ampiasaiko eto.

Takela-by iray miloko fotsy sy maitso ahitana sarina "voky foto" takoman'ny vorona iray. Hita ao amin'io takela-by io ny anaran'ilay tranombarotra ao ambany. Toeram-pivarotana fanafody izy io. Misoratra eo koa ny laharan-tariby afaka iantsona azy ireo.

Trano lehibe iray vao amboarina vita amin'ny biriky, misy rihana efatra. Eo akaiky andrin-jiro sy takela-by maromaro ary trano manodidina azy. Ny lanitra manga tsy ahitana rahoana na dia kely azany. Mbola hita manodidina ilay trano ihany koa ireo sampantsampankazo izay fampiasan'ny mpanao trano.

Lehilahy iray mpanao baolina mijoro mahitsy, somary lava volo ary misy volombava; ny atin'akanjony amboniny dia lavatanana fotsy, ny ivelany kosa dia bory tanana fotsy ary misy tsipitsipika manga, toy ilay kilaoty tapaka hanaovany; ny tongony havia dia manitsaka baolina.

Takela-by iray ahitana sary famantarana orinasa miisa roa, samy boribory ny endrik'izy ireo. Ny iray kosa dia ahitana sarina biby ary tanimbary, sy milina fampiasa amin'ny fambolena. Ny iray kosa dia ahitana lohan'omby sy sarin'i Madagasikara. Ny loko manga no tena mibahana amin'ny ireo sary ireo.

Karazana entana maromaro, izay natao fampiasa ao an-dakozia sy natao haingotrano, izay milamima eo ambonin'ny talatalana misy ireo vazy, izay vita amin'ny plastika ery ambony ; ery ambany kosa ireo vilia vita amin'ny bakoly, izay miloko fotsy manana endrika boribory sy efa-joro ; ary misy sisiny volamena na kisarisary voninkazo.

Toerana iray midadasika ahitàna arabe vita amin'ny godorao mainty izay mamakivaky tany malalaka, feno bozaka lava maniry miloko toy ny arafesina. Erÿ alavitra dia misy trano vitsivitsy miloko fotsy, ary aorianan'ireo dia misy vato lehibe tena mandondona, eo amboniny dia ahitàna lanitra manga tsy misy rahona.

Ankizy sy tanora vitsivitsy lahy sy vavy, mipetraka manodidina ny latabatra boribory vita amin'ny hazo sy miloko volontany; toy ny hoe mianatra asan-tanana izy ireo ka mikirakira taratasy, fitsipika, hety ary lakaoly hanamboarana tranokely.

Elo fotsy miisa telo vita amin'ny hazo sy lamba, mivelatra eo amin'ny tokotany ambany masoandro. Samy ahitana kisarisary miloko volontany avy izy ireo. Ny amin'ny sisiny havanana misy sarin'olona mitoto vary sy manetsa, eo ampovoany misy sarina salohim-bary ary ny amin'ny sisiny ankavia kosa dia misy aloalo.